Bano basilikale nga bagwatile binamaje kumitwe kuliko bikofila bye green bandi bye madowadowa sawa zegumusi mumu gwakasile bali kuchesako mumikono imaso iliyo bisaala

Uh baano baatu babili nga bali khulyato lyebisaala bakosesa mugango nga bali kuduma katimba mumezi fana balooba zingeni , ilyato lili agaati e gamezi magaali , idaani iliyo bigoona ne zinzu zindi.

Umuseza agwatile itishati imwanga ninkofila imbesemu asitamile mu shifo shesi boshela ibyuma alikupima fana agana kwosha.

Bano bantu babili, nga umwana ni mayi, nenga mayi agwatile isati imwanga ye gamakono maleyi, umwana agwatile itishati iliko makono maleyi matandalafu, ali kusaaba makono gewe gamiliye, ku tapu, indowoza bali mufumbilo

Bana bajeche bali kwinyaya gumupila sawa zegumusi muchijewa haliwo zingubo zanikiwile kuzisubo lubega haliwo bisaala.

Zino zikafu umuli zimbesemu, zimali, zegamayiga magulu zindi zikwaya bunyaasi zindi ze mikile mukigewa saawa zegumuusi mumu gwa kasile, inyuma iliyo bisaala.

Hano lugudo lwo kolasi lwabitila mu katale, ne lugudo lwene lwakadiwa, mukatale mulimo batunda zingubo, zigali zibita, waliwo ni biyu bikande, niziwaya ze gamasanyalaze zabitana, mumaso iliyo misaala ni zinzu zindi

Uh Kano kasolo ka'kisi ngakhali muranjii ya'brown ni' buwanga asi kaasile ino' mumbwa kakasileko kemikile mubunyasi inyuma iliyo bisala bindii byemukyisaali

Inzu bajibimba mabaati mabesemu haliwo ni buyu bundi bwe bibaati bikade ni biyigo ni habafumula bichafu kupi ni lukotela lubitisa mezi machafu

Guuno muzikiti mulaayi gwamiliiya gwayimika, bawakako bye green mungaji saawa ze'gumuusi mumu gwa kasiile mulimo namufeli mudambi ati , mwakosele.

Yuno umuseza agwatile ikofila asamile mumeno ni tshaati imwanga akubile chikalu nenga ali kwinyayisa bisaala bidatu aduma mungagi ka wire kabitilawo.

Bano babana basomi nga bagwatile uniform bitogi biwanga ni gi mi sweeter ni zingubo zene zili gray mikono gyawe gyawambile zimpuzi ni zipiso baliko ni byesi bali kutunga bikalila honyene mu line fana bali mu kyibiina.

Yino inzuchi nga ilimo ilangi ye binzali ni bimali yatele munya kuchimuli kye purple hasi iliwo bwo green lubega iliyo bimui bindi..

Ino ipunda ye'mukigona yimikile ku lugudo lwo marrum kutulo asi aliwo bunyasi ni bugona saawa ze'gumusi mumu gwa kasile uh mumaso nayo waliyo misaala gindi mukoona.

Yuno umukasi agwatile i'gomasi nga waboyele kitambala che blue kumutwe gwewe, mumaso iliyo madote gali ku bi sugusa sawa ze gumusi mumu gwa gasile lubega lwedani iliyo imeza iliko zi'nyanya iliwo umuseza ekale mukisala

Inzu iliwo ye bunyasi yabawo ni ye libaati zikaade zili muchalo sawa zegumusi inyuma iliyo bisaala lubega iliyo bunyasi mumaso nayo iliyo misaala gindi.

Guno gunyunyi guli mulangi imali ni biwanga bide biti nga gwagunyile kuchisolo chesi kulanga wogisingo hagati henyaza sawa zegumusi.

Zino zikaafu ah zimbesemu zingali ne zimali ina zilimo buwanga zegamayiga gamaleyi nga zili kujendela ku lugudo , inyuma waliyo gimisaala ne bigona.

Hano lugudo lwo maramu, sawa ze gumusi, mungaji mwamili'hile, kutulo iliko masanyalanze, misaala jabita ni ziwaya, ni kyisaala naye kyiliwo

Ino itugga inga ili mulangi ye bibesemu ni biwanga, muchinga mumali yimikile mubunyasi bwayoma ni bwo green idani iliyo kasolo kandi ni kyisaala.

Kayu kayimbakibwa ni butafali batako mudyango gwe bisaala kabonekanaga kayigo kutulo iliyo buyu bundi bwayimbakibwa bidebe ni bibaati kungaji inyuma iliyo misala ni bunyasi

Ah gano mezi gadimila mumabale mabale magali sawa ze gumusi mumu gwa kasile zitulo iliyo bikona byakulira kumezi kwene bikali, mulimo ne gimisala , mungaki mwakosele busa.

Uno umuseza umubesemu makono mabesemu awambile lupila alikusabisa baana gamakono gabwe fana agana gamiliye ne baana basanyukile fana baza kudya

Uh lino liguje limali likaale lili ukwiyanga saawa ze'gumuusi mumu gwa kasile lili mubigoona bye green agati we'kisaali umuli misaala ne bigoona bindi.

Lino lyato nga lye bibyuma lya sudile byuma ubuli nga butimba, lili kutulo kwe inyanza, mamaso iliyo lyato ilindi nalyo lyasutile biitu ibindi , saawa ze angolobe inyanga ili kugwa.

Inzu inga mumaso iliko bubaati bo green yayimbachiwa fana yebusubuzi midyango giliko gidatu gili mulangi imbesemu mumaso waliwo musenyi, gisala guliwo gwe gamasanyalaze haliwo ni chipande chiliko biwandiko

Zino kikafu nga ziliko mayiga maleyi zimbesemu mulangi zilimo buwanga sawa zegumusi mumu gwakasile zimikile muchigona inyuma iliyo misaala gindi mungagi namufeli.

kyino kimotoka nga kye police kyili mulangi ye blue inyuma biwandiko biliko mubuwanga kyimikile mubunyasi lubega iliyo zimotoka zindi iliyo bimuli iliyo naye misaala lubega iliyo gusaala gwe guyembe guliko ni ziwaya zagamasanyalaze zabitila kukyisaala mugazi.

Zino zikofila zingali ze round mulimo ze green, zip mali ni rangi imbesemu , bazi busile adwena sawa zegumusi mumu gwa zokeleko fana ze ku tunda.

Zino ziwogisingo zibili zatulile mu mezi zezile kungaji zili kwaya bunyasi, zimali murangi nga ziliko mayiga agati e'kisali lubega iliyo misala ni bigona bindi

Hano inyanza, yayeza paka kutulo, kwijelemesi kuliko mabaale, bantu bikaale ni zimavulu, sawa ze gumumu guli koka, kungangi kuliko zinzu zindayi zimiliwu, lubega iliko lugudo lwo kolasi luninila kukidinga hagati iliwo bitaala

Hano lugudo lwabitilawo lwo kolasi iliwo inzu indayine iye busubuzi kuliko liduuka waliwo ni kamuli mungagi ziwaya zabita zegamasanyalaze luwande iliyo zinzu ni gimisaala.

Zino zinzofu chivuvu kye zinzofu mulimo zana zene ni zikulu nga zili muchisaali zimile mubunyasi bunyasi bulala bwayom bulala buchili inyuma iliyo bisaala bindi.

Ah zino zingeni zingali zawambibwa bazibusile adwena zama kwama busa fana mumezi nenga sawa ze'angolobe musi mumu khagutsa kuwako

Uh Kano'kamasoni nga'kakholile mukyinga, kamalile mumoni 'kali Khukyendela kumpi ni' lugudo lwa'marrum nkuntulo ilikho bunyasi ni' bigona bya'amba lumbowa

bakasi babili nibana basudile ziku kulugudo sawa zegumusi injeleka indikubonayo inimilo babyalamo muwogo lukolo mumaso iliyo misaala jindi migali

Yuno umwana nga asudile chifulusi oba chebunyasi kumutwe ali kuza ingo ali kunzila yelitaaka lubega kuchisaala namufeli abowele chisaala kyene kyosi.

Bano basoleli badatu nga bagwatile zipale zimali ni zi'tishati kyangagi, basudile bidomololo bye'gamezi sawa zegumusi bali kuje'ndela ku lugudo lwelitaaka, zimbega iliyo misaala ni bigona

Uh bano basawu balimo babesemu ne bamali , bagwatile bikokolo kuminwa jaabwe , uh bali kujanjaba umulwale nenga bakhozesa byuma bali mudwalilo saawa ze mukilo.

Eno inzu yebusubuzi ye golofa yayimbakiwa, lubega iliyo inzu yegamabaati makade mumaso ikaafu ilikugyendelawo ilimo bumali ni buwanga saawa ze gumusi

umuseza nga agwatile ingubo imali asamile mukanwa abonekana nga ali kwikalakasa asudile chipande chiliko biwandiko inyuma iliyo batu bandi nizinzu mungaji ilimo namuferi umumali numuwanga

Luguudo lwa kolaasi luliko byuma kuntulo agati byuma bindi bya gurini mumaso zimitoka zili kudimilako kuntulo eno iliyo zinzu zegamabati mabesemu mumaaso iliyo bulalo bundi bwendikuboona ni zinzu kuntulo kweno kungaji.

Uh zino zimbusi nga zilimo bibesemu, biwanga za silile ino , zili mukigoona asi bigoona biliwo bye green, inyuma iliyo misaala, misaala jene jiliko bunyomo milala sawa ze'gumuusi.

Baano baseza umuli bagwatile zi coat ne zi kanzu, umulala ekale muteebe indayi iliwo kameza , ukundi afukamile amusilile agwatile zi galuvindi inyuma iliyo umu namaje kutulo iliwo ifani.

Ah wano aliyo ikanzu imwanga ne coat iye brown , lubega iliyo I'gomesi baboyelekho kitambala kyene babimisile ndowoza bili mwiduka.

Zino zimpunda zemuchisali zilimo buwanga ni bumali indala yimile yasilile ino zibili zasilile ili sawa zegumusi zili muchisali muli bunyasi buli kwoma mulimo ni busaala bijeche ni bikulu.

Uh buno bisolo buli mukigoona nga bwimile bwasilile eno buli murangi iye maroon bwasilile eno buli mubunyaasi bunyumu ni bwo green, injeleka iliyo kisaali.

Yuno umuseza agwatile i tshirt imwanga akubile chikalu mupaale iye jean asamiile imunwa asanyukile agwatile ikofila alikuwuuba biitu bili nga bisaala mungaki bidaatu , liwaaya lwabitalawo, fwana ali kusanyusa baatu.

Baano batu babili nga bazungu basutile tsisawu uwe maaso asudile kyuma chikuba bifanyanyi, aliwo umwana ukwezela kunzila yene iyi asudile biitu mukoono mukapapula agwatile bye blue fwana umusomi, kutulo iliyo ugundi uwimile mumisaala.

Zizepichi nga babimbileko kusaniya kungaki kwene zikale kuzisigili zisigili ziliko manda gali kusha ndowoza mufumbilo zigamile kwigidini kwebibawo.

Uno umuseza agwatile ingubo ya blue changagi gundi imikile agwatile vest imwanga ni gini bimikile mumaso geliduka litunda bitu balihaka ilangi ye blue kumudyango ni kwigidini.

Ino imootoka idayana nga ili mulangi imwanga ni bimali bidebiti yasudile baatu bagali inyuma baminanile ili kulugudo lwe litaka lubega iliyo bunyasi ni gimisaala.

Uno umusoleli i'nga agwatile bibesemu, ni zingato wimikile mu kisaawe, ali kwinya'ha, isudaga mungaji mu kisaawa kyelitaaka, inyuma iliwo zinzu zindeyi mabati mabesemu, fana galinga masomelo

Bakaasi badatu bhagwati zingubo zabwe zichafu, saawa ze gumuusi mumu gwa kasile basudile zibaafu ziliko musenyu, lubeega musenyu gundi bagubusaka mu bibubu bigaali.

Ino inzuchi ikulu inga ilimo bumali ni ilangi ye binzali yatele munwa ku gumuli gukulu guli mulangi imwanga ni yebizali lubega iliyo bigona bindi biliko bimuli bityo

Ah bano batu badatu nga bimikile babili, umulala wikale mukigaali fana umulema, awambile gu mulobo alikuloba zingeni ukwama munyanza, mumaso inyanza iliwo ingali, injeleka iliyo zinzu zindayi zengolofa ni gimisala.

Zino nga zimpunda ze muchigona zilimo bumali ni buwanga ikulu ni kajeche nga zili kwaya bunyasi muchisaali sawa ze gumusi mumu gwakasile.

bano bana bali babili umukana ni umusinde umukana agwatile ingubo imbesemu umusinde ali kusindika igaali bateleko budomolo bye gamezi sawa zegumusi mumu gwakasile lubega iliyo bigona.

Lino lisomelo kuliko bibina kuliko madala go nina ko nga kitu kye batamo bichafu kili mulangi iye blue ne imwanga kimikilewo , sawa zegumusi mumu gwa kasile lisomelo baliwaka irangi iye grey ne bwo yellow.

Gano makono mamali nga giboyele ileesu ga gwatile itishaati imwanga iliko bumali kumakono nga gahambile ku chuma chitunga chitunga zingubo mumaso aliyo zingubo zebafumbile lubega nayo iliyo baatu abandi

Lino liguje nga ligulewo zimoni ni munwa limali likale muchigona sawa zegumusi mumu gwakasile lubega iliyo bigona bindi muchisali.

Luno lusubo lwabita nga luliko zingubo zimwanga, zimali, ze blue inyuma iliyo kigango kyayimbakibwa ni bibawo babimbalako bibati bikade inyuma yene iliyo kimisala

Umukasi agwatire inkofira ali kulyato saawa ze gumusi atunda bibala nga miyembe, zinanasi, matofu, bitunda mukyibbo kilara ilimo gamenzi gemuchupa, idani iliyo ilyato lindi nalyo lyegumugango

zinzu zimotoka mulimo misaala migali zinzu zindi zagolofa zili mulanji iyayelo kungaji mabati matandalafu mumaso iliyo lisayilo limiliyu kungaji kuliko mategula matandalafu kutulo iliko misaala jezisasa

Kano katale ka'tunda bitambi, zilwesu, zikofila, biwondo, bisawu ni butebe, i'nga ba'sunga sunga kuzisubo zingubo zisinga, inyuma iliyo zinzu ze gamabati

Umuseza imikile, mumakono gewe awambile lipapali lyatoba lili mulanji iye yellow agwatile ingubo ilimo bye green ni bimali inyuma iliyo bigona bindi ni bisala.

Yuno umuseza e'mikile ali ni kumulobo agwatile bimali ali kuloba zingeni munyanza iliwo gamabaale agaali kutulo, saawa ze'angolobe inyanga ili kugwa mungaki mulimo namufeli umumali.

Hano kulugudo lo kolasi sawa zehangolobe kuliko butebe bwesi batunda bwebikalako bakolanga katale imaso iliyo zinzu ze busubuzi mungazi ziwaya zabitawo ze ga masanyalaze.

Bano bana bekana bagwatile purple gundi agwatile ye light blue bayabile bulowo bali kumwinyawo bali mwitaka mufukulu lubega iliyo buyu bworawunda babwimbakila matofali babimbakila bunyaasi ni lubembe.

Kano kamosoni nga kali mulangi imwanga ilimo bye grey kungagi buliko bubesemu mumoni mukumali kikale mibinyaasi kukadinga hasi iliwo kayila kabitilawo kelitaka idani liliyo bigona

Gano manyonyi gesi balanga kaloli magali gabusanile nga gemikile mubunyasi bugali waliwo kisaala lubega lwo kokomela kye mutalagwa mumaso ni gusala bindi

Imotoka nga'ilikulugudo lwo' chorus agati aliwo'byuma bawakako iranjii ya'green mumaso nziintsu nziingali tsili'mubindinga Mulanjii imbesemu kuungakyi'kwene kuliko bisala

Hano muchirimba inga umuseza ikale kupichipichi zipichipichi zindi ziliwo kulugudo lo korrasi imaaso haliyo imootoka Fuso naye ili kulugudo mumaso iliyo zinzu ze golofa zind.

Ah gano gamato gali magali nga gali kumezi kunyanza , inyanza ingalali sawa ze gumusi mungaji mulimo namufeli akosile kumato ako guliko binyunyi bili ku dumukilawo

Yuno umwana umukana nga agwatile bimali atele bu earphone mugutu ali kuchuma kye gamagesi fana ali kuwuliliza myenya oba ali kusoma ikale mutebe.

Uh chino chi gadigadi chatimbakibwa mubisaala kiliko mupila baki pakinga awo mubunyaasi, mukigoona , saawa ze gumuusi mumu gwa kasiile, chi gadigadi chino fana chili nga ichisuda biitu, mungaji mwakosele.

Eno imwanyi nga bagikalangile bulayi, yayile bulayi yamaliyile balikuza kugigunyamo ikawa, bagitele muchitu kyilinga chiibo kyikale kulunyinga sawa ze gumusi mumu gwakasile

Ah kino kikomela nga kili mu square bakimbakila byuma , aliwo misala , iliwo inzu yayimbakibwa bu baati bwe kategula , sawa ze gumusi mumu gwa kasile mungaki zi wire zabita ze gamasanyazi.

Uno umuseza makono mabesemu umuzungu nga kumukono kwewe kwatula mooya ali kusinga makono nga akozesa meezi ge muka tap mu sink ndowoza agana gamiliye bulayi.

Lino liguje nga likaale kulusha kwe chisaala limali saawa ze'gumuusi mumu gwakasile lili hagati he chisaali.

Buno buyu bubili nga bona ubundi bwayombakibwa kimisala , babimbila bunyasi ni bubembe buli kwasi. kimuli kili amaso yene iliwo kijewa sawa ze gumusi kumumu gwa kasile , inyuma iliyo madote yabowe ne jimisala.

Ah zino zimbogo nga zama kwinyayila mwidibo zabuzile kumukongo sawa ze gumusi , mumu gwa kasile , zili mubunyasi mukisaali agati, zilimo ziseza ne zikasi

Ah kino kisawa kikulu chesi benyayamo kumupila nga kutulo iliwo zi'motoka zi'pakingilewo bakolawo binyasi asi aliwo nga kolasi ate nenjeleka iliyo kibimba ne jimisala mubwene.

Muno mugunda inga babyalemo bibyalo bichili binyana bimiliyu bijeche bili kasooli bamubyalila mu zi line nenga achili busa umujeche sawa ze hangolobe mumu gwakasile mugunda gwene bagulima bulayi gwamiliya.

Zinzu nga zaimbakibwa ne bunyasi ne lubembe sawa ze gumusi mumu gwa kasile zinzu zo ze round baana balimo umulala kidomolo kiliwo aliwo imbusi, lubega iliwo bigona ne bisala, kisala kiliwo ku lwanyi kili nga sasa